Bano bali kuzaana mupiira mu kisaawe era nga bali babiri. Ghale ghaligho obuti obuliku ebimuli bya yelo, ghale omuti guziraku bimuli. Embali ndhi lengera yo tuleyini eliyo.

Omusaadha ali tuleyininga bikonde nga akozesa ebipira eby'emmotoka nga abisibye mu ibbanga bwabikuba.

Gunho mwiga, nh'oguli...gwebazimbaku olutindo ekika kino. Ekika kino eky'olutindo luti luli ku mwiga gwebeeta Sezibwa esayidi dh'ekayunga. Ku luguudo olwila ekayunga nh'oluliku olutindo ekika kiti, ku mwiga.

Endhuki nga egwile ku kimuli kya kyenvu ng'eri nhunhamu omubisi. Ng'egwile ku kimuli kya kyenvu ng'eri kinhunhamu omubisi.

Omukazi nga yetiise ebbafu elimu ebintu, amasoghani ga kawule, ebikopo nga bya kawule, era nga ali kutambula.

Dhino ndhuki dhiri mukibbututu okuli ekisasala ekyakatandikwa okuzimbwa, endhuki bwedhiba dhakatandika okuzimba ekisasala kiba kyeeru bwetukutuku era dhiri mukibbututu kyadho.

Kanzu nh'ekooti nga babitaile ku ki dole nga babyemeleizagho bulungi inho. Agho, gomasi nga bagisibye ekisibiro, nga era bakitaire ku ki dole nga bagisibye bulungi inho. Oyinza okulowoza nti ghaligho agyambaile. Nh'ekanzu nh'ekooti oyinza olowoza nti ghaligho abyambaile, aye nga bili ku bi dole.

Bano bali kuzaana omupiira ogw'ensero, ogw'ebiibo. Era einhuma ghaibwe ghaliyo emmotoka nh'ekibira, ng'era bali mu kisaawe, mwebali kuzaanira. Ogwo omuzaano gwebali kuzaana gwebeeta ogw'ekiibo.